Kametsi kamakali namwe ta khuka lange khuri i'nyanza nga kametsi kano khakayengaana naabi ela iliwo lilyaato lilikho liboofu Kali kabili nga kamato kano waliwo babandu babekhale mo

Kunyinywi nga kunyinywi kuno kwemile khukhasokya khe kusaala ela kunyinywi kuno kwawangasile kwalolelele musifo sitwela, kuli ni kumunwa kumumali, kamoya oba kamafumbo kamalala kali kamabesemu kakandi ke ranji iye blue

Inzila nga khunzila khuno iliwo igaari isi bemisilekho bagidigiyile ni lusaala nga igaari yino babowelekho gamadore gali musanvu, gamadore gano gali gamabofu atee gahangala bulayi, lugudo luno luli lweliloba ela lubega lwedayi iliyo bunyasi buleyi bugali.

Ano ili musibina elah musibina muno ilimo umwana mutwela uli khukhaka khunyonyola bashe bili khulubawo umwana yuno wakwarile shangaki siwanga shamwalo simaali elah imeza imuli ibweni ilikho tsimoni, i'calculator, khatambala khashangula khulubawo ni sitabu elah walolelele bashe kumukhono mutwela walakane khulubawo khabanyonyola

Ingokho itwaya nga ingokho yino bakiboyelele mwiru, ela ingokho yino isili inamu ilimo kamabesemu, kamamali ni ni ni ranji ye brown bakyiboyelele mwiru, bakirere khu khasawu khasawu khano khe ranji ye nabunzali

Tsikhafu nga tsikhafu tsino tsili tsingali ela tsikhafu tsino tsindala tsili tsya brown tsyosi, itsindi tsilimo ka brown ni ka mawanga, tsikhafu tsino tsili ni tsinzika tsindeyi tsindala tsayifunyamo, tsitsindi ta, tsinzika tsino tsili ori tsili uri tsi'wanga

Khunyanza khundulo nga Khunyanza khuno isi kumuyekhe Kuba kumukali ilikho kamaato kesi bapangilekho mu line kamakali ela kamaato kano bakakhola mubibawo, kamalala iliwo abandu babe babekhalakilemo, kakandi abandu bemakilewo nga biliwo byesi khabarusamo oba ta byesi khabangonamo, itaayi iliyo lumako lwesi bombekhela kamatafari ni kusaala

Lugudo, nga lugudo luno lulikho litosi likali, ifula yapilekho ela iliwo i'motokha ndwela yemile khu luwande, ikindi yaremerere bakitikiyile tsisaala. Iremerere yasutile tsisawu tsyafwanile nga tsye kamaanda ela iliwo i'pikipiki ikhayamila inyuma.